Nindeeba omukaikuru aine orugari arimu nayera ebihimba omukaikuru aine orugari arimu nayera ebihimba orugari ninga entaara

Ndikureeba ndikureeba ekishushani ky'omwani, omwani guhiire, gwezire, gurikutukura, gurikutukura munonga guhiire gye gw'okushoroma mbwenu gubonire gunyirire, gutari mubisi kwonka guhiire. omu rukiga ekiturikweta ngu n'okusya.

Nindeeba omumwanya bakombekaho obutanda obutanda bwingi munonga Kandi ahabutanda Aho banikireho ebintu Kandi omumaisho gobwo butanda nindeebaho omwanya muhango gurimu nkamaizi Kandi kuriya omumaisho nindeebaho omushozi ogwo omushozi nigurabwaho oruguuto rwa koolansi

Nindeeba amaizi g'enyanja kandi amaizi ago garimu amaato agarimu busha kandi ahaiguru y'amaato hariho ebinyonyi birikuraba ahaiguru y'amaato

Omushaija n'omwana baine ebintu biri nk'otwato otukye munonga oburikutambura aha maizi bari omu maizi omushaija na omwana niho bari.

Nindeeba abantu omumaisho gabo abantu harumu omukazi ajwaire engoffira erukutukura aine nemikuufu omumaraka Kandi ogwe omukazi ariyo nashaba nindeeba ahakuba nindeeba ayererize engaro eyererize engaro arumu nashaba Kandi ahungiize aba n'abandi abaryenyuma nabyo bahungiize bariyo nibashaba.

Nindeeba ekikooko kikozirwe nka enkobe ni nka enkobe eriyo neetambura emu neereba kunu enyima kandi enyima y'enkobe egyo nindeebayo ekibira, ekibira kiingi

Nindeeba ekintu bakikomiremu emiguha akantu ketooriire enziga kandi kakomirwemu emiguha karimu obuntu buri nk'obukwazi kandi hahandikirweho ebigambo welcome on board

Nindeeba omuntu ayine oveni ,omuntu ajjwire ayi ayine oveni na ayine enyama arimu na nazitariika nayi n'enyama natarika omuntu

Ndikureeba engaro ebiri zikwasire aha ebondo ryomuntu rw'omushaija ezi engaro zoona zijwire empeta kandi engaro emwe ejwire eshaaha boona nibashusha nkabagore, engaro yomuntu omwe ejwire akatimba endiijo ajwire ekooti boona bakwatsire ahanda y'omuntu omwe.

Nindeeba engaro z'omuntu nizishusha nk'eziine ekyenyanja ari kukiiha omu maizi kandi eki ekyenyanja nikishusha nk'ekifiire ekyenyanja nikishusha nk'ekifiire arimu nakiiha nk'omu maizi

Nindeeba ebijwaro byanikire aha migoyi kandi haruho nk'oruhanga ahansi aho omumaisho harumu ebiti.

Ndikureeba emiguha, ndikureeba eminaga emiguha eyogosire eyogosire ezingire omu bintu byaitu byaburiizo, emiguha emwe nimikye kandi endiijo nimihango

Nindeeba omwanya gurimu gurimu amaizi eri nk'eyanja, ndeeba omushaija omwe ayine eryato, ashutami omuryato ari omu nyanja agandi amato gapangire ahaiguru kandi hariho abantu aha mato gapingire ahaiguru reero nindebaho enju ibiri emwe eyobekyise ebiti hashakize ebirere endiijo eyobekyise ebibati bikuzire kandi nedebamu abakazi babiri, omukazi omwe ayine akana, akandi akana kamuri enyuma ondiijo omuhara ari omu maisho.

Ndimu nindeeba ekizimbe kirungi ekyombeko kirungi kya kayina ahari ekyo Kyombeko haine ebigambo ebihandiikireho ngu central teaching facility manya biri ebyatsigara tinabireebagye omumaisho g'ekyo kizimbe hariho emotooka ibiiri kandi hariho ebiwaaya by'amashanyarazi ahaiguru aho ndimu nibireeba byoona oruguto nirushuusha nka korasi tinagikyegagye kandi omumaisho gy'ekyo kizimbe eriho

Nindeeba enyanja kandi omu nyanja harimu ekikooko noshuusha oba n'ensiri kandi ahaiguru hateekamiho ekinyonyi

Nindeeba omukazi nindeeba enju eyombekyise amakooko kandi omuri egyo enju harumu omukazi arumu nateeka omukazi ajwaire engoffira erukutukura arumu ahembire omuriro aine ebyateire ahamahega arumu nateeka nendebaho n'ekintu ngaruka ndebaho amabaare nakyi nakyi n'ebideya.

Nindeeba abaishiki babiri bari aha nayikondo omwe ariyo nacunda amaizi kandi hariho n'ebidomora then nindeeba bakaba baine akagari Kari aharubaju rwabo

Nindeeba omushaija aine akooma ky'okushaara embaho ariyo nashaara omuti arimu nampima omuti aine orukoba arimu nampima akooma ke kari aharubaju rwe omushaija ajwire busha kandi nindeebaho endiijo miti ekozirwe nka pacuura

Nindeeba enyanya ezimwe zihiire ezindi nimbisimbisimu Kandi ziri ahabintu biri nkebisansha ebishansha ndikuzireeba